ke fag nda koy ke jeg ma a jega wa njegeruna kene koy taxu yenisay tamit xa ceeg xa teɓaxe calel den xana yaco jafeña parce a refa nga maak we ando naye reta bo mbaslofa maak maga xana a jeg ma dona tanona wago njufan ka xoxof nda o saqa nga xa teɓanoŋ o waro xes

galang kor fene moom oxu leyonga ye jeginumo ka ref xa ando naye comme miya nandu rek ande jegatiro charge fa leng nda xu unor na ndoq yo of ret doloq sank mbaslof pour o inox jalik xana fi probleme na wo probleme fa maak sax tank xa mbeef maake moom yoqe fop waakino wa ando naye dal na kene nene ley tonga o ten we ando naye dal seemir deno mbay kam mbine ana tane a nda o refa nga xa pecorgo buga xesa xaƴ mbaslof ret a refa nga ko sax atelier bugo weg weg wet atelier of nges bo wac mbat bugo xiran de ngiran o bugo xiran jal kiro ka kina an na na atelier of kaga moom ŋalaŋ kor fa maako ten taxu ileye la l' islam ku te ley rek a jega mate doon na tew kam mbina jege nda koy jamano ten xooy tun bo ande ke wag keke ke ke ɗika wag na ke xoy ke leŋa waaga na ke ɗika waag na ten moƴu nda koy ana ɗoma ana ɗoma trop key te ref ke ly ma nuun rek o refa nga na mbinof ando naye kam mbine refo kor fa soɓidang o ref fa ya ofin nangamin xana yelef nda inoxa nga dolou moom wage yelef o xu leyonga ye a waga yelef ka leyang ka feluna rek mbit kay xano jal xaye jal kiro o feet

tewo xe tena yoqa no mbine xaye tew korof a xesa nga jalik wo o xes jalik mboɓ ne yoq no mbine ankiro ka de njal na cidjof andiro wagiro leye kene mbi ka wagiro leye mbi ke kene kuleye ena ye o mbef ten fiyu rek fato ande ten fiyun yaam mboɓ ne ndiki we njof na maya te to ka ke jeg ka ando naye ka re u kam saate fe kam pin ke yaay ka yarogu fapa yara fapotewa yara pecorgo yara fopa yara nda ndiki ken fopa watata men bo ka re u ka ando naye o refa nge men sax kino xe xey kam mbine a waango ndeta na nda kene jega te ndiki xu tuqo nga o mbef te xaƴa nam

a jega confiture patate a jega confiture najo confiture xaal kene fopa jega meen a maya dal produit ka ndef na meen ka ando naye kina gara nga dal xano doon tena ŋidof waaw confiture xaal kene fop ka jega men a maya dal produit ka ndef na men a maya dal produit ka ndef na meen ka ando naye o kina gar anga dal xano doon tena ŋidofnda confiture najo

bo o wago jeg teen confiture bo ande ɓoɓ ne nanga njang ka xaye waga jang mbur le ɗumana den de ndeta njangik ka ando naye ko reto gu na na Auchan ke mbito ret no bitkola jikik confiture gar ɗum ka ka ka xay waj wata parce i njega meen produit locaux ando naye waga no fi confiture comme patas fe tamit wagano fi confiture te ref kene ke e% xaal fe waga no fi confiture te ref mangu ke waga no fi confiture te fiye to kaga fop ka refa periode fa ando naye ka refa mena may ba yaq wa ndikoy kene may na ba yaq wa te no profiter wa koy fiteen mayu ando naye xano wag no gek bo maŋu ɓato numtu xid maŋu fe ka sécher el a wera nel te fi comme comme comme tandarma xano wag no geek bo mangu num to xid to o mado ñama taga ande kaga fop njiriño te ref kene ke a ref e% nama ley taxinel e% sup fe sump période a jegu waga no jang xob din bata xool fi teen serom waga no xobid bata xool <noise> o fi teen confiture waga no xobid bata xool o fi teen xa ɓiya xa ando naye mene bo mad e% bo sump mbato num toxid waga jangan to sump ka ka ref ka ando naye ka faax na no kino parce a refanga wa ando naye ka de sere a ka faax na ten te ref o xe ando naye tension um ka fud wa ka faax ten kene fop ka i njalan men matiere premier mene unora kam Fatick mad soom ando naye xa i ŋotan bo zinginchor yin mene yin ym madd maye meen nda ke yoq na fop mom marché fatick feke i ɗantan

o xenan ten meyu <noise> bala te yaqwa o wago xenan ten mayu o waag no geek meke bo ya ando naye periode faga jegate waga tano utiliser a kene tax transformation a jeg solo parce ke ando naye a refa nga tan maŋu ko reta no marcher fe o ga ɗaɓa mangu a yaqox fopa fot

ko reta marcher fa ko reta ta bo wanteran yam ka forandora fop ka forandora nda xano jang nel bo xano waag no sechet ɗik fa lene a jangin sechet in qfi in na xa fi in gekin jeganga magazin la wagano stocker xano wago jik wa mene bo mangu ɓato num to xid ya koy kaga njiriño te bala tre moƴa fel sax o mofa bo ga a tino o sogo utiliser a ke saqo ke gekona maga wiin we cunga senegal fop koy ten tax de leye fat win we mbi ik transformation a mbago conserver a bagas ke ando naye a refa nga legume ke ka de conserver an anda ye waxtu feke lujum ke maya waga conserver mayu o reta nga bo periode fa ando naye legume jegate xano wago xota no ke conserver ona jawan

ana tane a parce que yenisay o jeg meke ay ay wa ndo naye ka nga a in no foire ke yi kene parce foire refe jikox rek nda ko reta jeg maga ka ando naye a mbaga commander a na wo parce in ka i njega meke ay commande ka ando naye Dackar a inora a ŋoy ta o xena ngan bata faax o mbekin no oraire ke te mbisin kaga na ciya in saas

to kaga taxe kina leya avancement yenisay sax ko reta foire sax de leyonge ndax jege autorisation te fiye kaga jafe jafe yo in in wey e% lancer a koy we ando naye den ndef na gouvernement fe fo ONG ke ku de mbag na ndam ta in dal te ndam ta in ten

bo produit kaga tamit i ŋefiran nda i ŋeɗa rek de ɓat o xu waag na nana in rek in wey ŋeɗate ɓata na in i ka i sago ŋata sax presque i ndet a Fidac to iwe i mboga a paxe xa i ndet Kaolack

to waga tino sut yakoy ku o jala ten fata ref ka ando naye xana xool xana sell bop ande kino xe a reta nga ba ñimin xana jeg satisfraction bo wago num toxid nda xene o ji wanga xaye o kino xe produit <noise> fa ando naye faxe naxa no xaye de nda feta nga gar ka te

wagi ro ret <noise> o kata leya katof we goɗ <noise> maraisage koy refe trop ten ref ke leyonga ten rek maraisage fe mom wax deg fa yala gijamo roq ten gijamo roq ten trop sax nda dal a ndam ta nga we ando naye den ndef no maraisage fe xana faax parce refe ye o refa nge teen rek wukan kino we yoq na a nanga wuqa yo wuqani fop a jega wa ndef na no maraisage fe to anda me galang kor ke i njeg na yo deno de na njengu yo ndam ta den no entrant ke yin kene yin ñom seni tamit ana faxa ten ndamit dal ɓoɓ ne parce que wine moom a mbuga calel xaƴa niak calel fe koy ten yacu doy waar parce ke leyo guma lang ke xator lang ke ka jeg fojem wagino jal to o kino xe wagiro ɓaxa dole of ɓaxa na koɓale to jeg kiro ben rendement ku o fiya teen ko jeg yakar pour te faax pour o wago jirñox ten nda o reta tanga bo wagatiro jeg teen yakar mofi o xaƴin a ndam tanga dal desele fe no fojemole fojemole lang ke wine xana njalik micro jardinage fe sax ten yacu tane yam maga xaƴa fojemole ana fiya nda koy pin ke ŋatu ŋata la ando naye pour o jeg ten espace la fiya nona fo anda in a refa nga in kama Njanjay

nda ɗiŋne commencer anga neke fof le deɓa xana mos de mbago ŋota teen njeko kaga ndak rek ɗig ne a faga nga rek fojemola ŋaya ka fajaɓ la nan ka ŋoyoma weer

projet waga ngan ay xayrun Etat ay xayrun in dal fata wat rek i mbugu o xu wag na jora ino mbay dali letna fopo mbay i mbase leŋ refe Etat refe projet refe leŋ fop <noise> in dal ka i mbang na ley ten refe ka yoq na den den in dal qoq i mbugu qoq i mbugu xa desela na in fojemole den koy den andu e% moyen ka de mbika bote desele ox den in dal kaga som ref xalat in ten ref yite in i an anga ten ke lakas i mbiyan na qox in ne dole ina fod na parce que a mbi a men ay dik nda dik kaga taxe bo ndik fojemole rete ɓiña jeg a dik nda dika yo a fiya nga 1 an 2ans te m bato dakox nate re ina o fiyo dik re e solution fogum walum ndox fe developpement ne ku ka kina leya ten to kino xe jege jege fond la ta ta financement la ando naye a waga départ in

mi mom mi mom me i toloxa fiya tim lakas kene som ref caleles i kaga mom kaga mom we niak parce que no nat kene ne ke o gisa toxa make no nat waga no ɓekyam o refa nga ko jik wa jour au jour

parce que dara moƴe fel o jeg soxla of ret siip ret ndax soxla of to o leng andan kirang tig donc ke i njala kaga taxu wiwe njala xaye o refa nga kam mbinof waro dimala o korof waro dimle mbaslof o geka nge soti ke fe foko ret no banque la ando naye xano wago jega maga wet maga compte of o jega nga xaɗakof o ret gekin maga o jego dermof o ret gekin soxla betaŋaŋ o wago sip ret xot kin de lela parce que in wene xaye ka i ɓug wa ando naye i ndefatange meen te jeg wa remplacer a in nda koy kene ref ka yac na jafeñ e% a jega projet la gar na men a dam ta apprentit ke atelier fu ref na peja atelier nu ref na leya nge o waga nga jeg bo apprentit tadik

fop mbinu retona a mbay fo diplome den weke mbay fo fo fo fo diplome den ampagay jegiro ma roqona ko moof soom mais ke ndax na soxla fe jega o naɓa nga mene to saqe namik mbiƴo lakas wo dal ɓoɓ ne kem invité a den dal ten refe fada ndet a mbaɗik métier métier ten saqu saaate saate fu moƴo nga developper oox ten xupoŋ métier soa fe sax rewe ga ndokat ten mecanicien ke rewe ga ndokat ten menuisier ke rewe ga ndokat ten jege secteur na o naɓa xaye to ga kiro maga rew ndiki sax kino kina xiɓox xiɓ payof bata naan koŋ o roq ten bo ga ndax jeg kiro o njiriñ to koy ke ka leyoŋ ten gouvernement fe ka favoriser ten rewe xaye o refa nga meke ref tew comme o ref na electricité fe refo tew favore fa o jega sax o koro xa sax jeg kiran parce ka bug rewe a ngor goor loox kino kin a jeg no ka damona

wake mbiya batiment sax ka rewe ndokaten a mbiya tan batiment neke o ga a neke te genoox weke we fiyo gina formation fe a batiment rewe ŋup u ten to xa teɓanoŋ xa tutuño feke njega Bac mene koy i ŋoya den fat i ngor goor lu to ande tena ndibale el dena ndam tel batiment ne xay a genoox tule soom yoqu to rewa a nde a 20 to ke xup na ten sax rewa nde u ku de ŋum noox ina dal de ɓato ŋim noox to ande tew saqu saate tew saqu mbin a re ange rewe yaag xana ɗom in way ŋid ma nuun goor we yam o kino kin o xey fiya kete waag na nda koy ke tewa waag na koor wagiran parce tew kete kos kos na a ref bugu ref na atelier um o bugo ref no kan mbina a bugo lijante ɓoɓ na nu yirma den ta ndamta den